Nzvimbo ine maruva akanaka ane ruvara rwegirini nemiti inoonekwa maruva ayo ane ruvara rutsvuku miti ine ruvara rwegirini yakaremberera inongoonekwa mashizha ayo nemaruva ari pairi.

Mugwagwa uripasi petambo dzemagetsi. Uripedo nechivakwa chakavakwa nematombo nemiti ineruvara rwegirinhi nemapundo

Nzvimbo ine vanhu vari kutengesa vakapfeka nguwo dzinoratidza kuti vanotengesa eyataimu, dziri kufamba mumakombi, nemotokari nemidhuri yakareba inoonekwa iripo nemiti ine mashizha egirini.

Nzvimbo inemota dzakawanda, inemabhazi, mabhazi makuru, nemotokari diki, asi padziri kufamba pane mvura nemidhuri irikumativi nezvikwangani zvinoratidza kuti nzvimbo iyoyi inonzi chii.

Nzvimbo ine matombo akaturikidzana. Mamwe matombo madiki mamwe matombo mahombe nemiti iripo inoratidza kuti ine ruvara runoratidza kuti mashizha acho aoma nemugwagwa unodarika uri parutivi rwematombo madiki nemakuru.

Chikwama chine mari mukati, choita makona mukati anoratidza kuti zvinhu zvinoshandiswa nen'anga, zvoita bakatwa netsoka nemucheka uri kuonekwa uri parutivi zvinoratidza kuti zviri mubhegi zvinoshandiswa nen'anga.

Nzvimbo ine miti ine ruvara rwegirini nemauswa anoratidza kuti ave nenguva asina kunaiwa akaoma, nemvura, nenzou yakamira mukati memvura. Nzou iyi yakatsemuka pamusana payo zvekuratidza kuti inenge yakarohwa.

Nzvimbo ine miti yakapfumvutira ine mashizha ane ruvara rwegirini yakakomberedzwa nemapauro esimbi nemugwagwa unodarika neparutivi pane chikwangwana che "Netone" chakanyorwa chiri padivi pe "lawn" iripo.

Nzvimbo ine vanhu vazhinji. Ine vamwe varikusundana muma wiruchee. Ne vamwe vari kungofamba mumugwagwa. Nemidhuri yezvivakwa iri kumativi, nemota yakanomira kune rimwe divi rine midhuri yakawanda. Nemataira anoratidza kuti ari pasi.

Nzvimbo inongo onekwa mauswa. Mauswa mamwe ane ruvara rwegirini, mamwe mauswa acho ane ruvara runo rwekuratidza kuti aoma haasisisana mvura. Pamwe pacho panowonekwa ivhu asi pamwe pacho hapatoonekwi ivhu pakavharwa nemasora.